Tingatianga ma kitiyo kwede me pito cam en pito kodi en yubo line maleng. Tractor eni tye ki gin mo i ngeye ma ineno i wacci aduku ma kiketo iye kodi.

Awobe ki anyira gitye ka myelo bwola guruk war otok tyengi tye agara guruko cuwali macek gutweyo agara i pyergi ki gitye ki tiko i ngutgi ki dong kono i wigi gumako